Beer waye faraas daaqayso geedna ka baxaayo agteedana wada cagaar doog yahay

Dahah oo kakooban Katiinad dhaga dhago caraanti iyo jijimo

Qol oo fadhi yaalo oo saran yihin barking wayn iyo mid taaso labo nooc mid iyo mid dhere

Labo wiil cadaan midna cagaar cadaan alwaax midna makiinada minda alwaaxyo usoo dhiidhiibayaa

Miis kaasoo kor kiisa saaran yahay kolkoleetarka

Miis misakaas oo korkiis saranyahay labo saxan oo yar yar eh labadsax labdab waxaa saran labo kubushiin iyo labo qando sadax biyo caafi meesh ey yalaan kartoon mesh ow sarnyahay geed sokor oo logu tal galay bakeeri sokorne wosarayahay

Miss miiskani midab ahaan dahabi kuraaatana

Miis saaran saxan doorshooyin buskud saxamn ku jiraa caag oo biyo ah

Armaajo isku dhex jirto ku wa cadaan iyo ku wa fidsan

Miis oo saaran biibso oo ay korkiisa saran thy calemo gasac ko kola ah iyo yaan yo

Gabar kursi ku fadhiyaa okiyalo gacanta wax ku hayso shoola cadaynayso

Ganjeel la dajinayo midabkiisa waa dahabi iyo maar agtiisa waxaa yaala cag kalarkisu waa madow

Qolka oo miis dhexyaalo miiskasoo geesihisa yaalaan afar. kursi labo iyo labo

Miis miiskas oo saran rosetoh nooc yadeda kala duwan mid beer ah mid kafay ah iyo mid gaduud ah iyo mid gaduud biyo biyo eh

Meeshani waa meel mishiin ah iyo daawooyin

Sariirta jiifka sariir taaso saaran yahay busto cadaan iyo qaxwi ah iyo barkimo cadaan ah afar barkimo cadaan ah iyo sedax xabo oo qaxwi ah iyo mid cadaan iyo qaxwi iskugu jiro laba xabo mid cadaan iyo qaxwi iskugu jiro fiyooraa aktiisa yaalo goob cadaan ayaa saaran iyo miis cadaan ayaa is dul saaran yihiin miraayad ayaa hareerihiisa yaalo

Qol oo yaalo fadhi miis laba dhinac yaalo afar kursi waxa dul saaran fadhina agtiisa yaalo

Shabaq danyeer ku xiranyahay buluug oo saaran yahay daanyeer

Dhismo lagu harewye bulukeeti biro dhulka yaa lo shamiito alwaaxyo dhulka yaalana

Katiinad katiinadaasoo oo guduud ah

Lamida laami kaska qof ag socdo

Meel ay yaalana kaba raga gashtaan buudka iyo kuwa kale oo janbala ah

Meeshaan waxaa iiga muuqda darbi oo ka sameysan qaxwi iyo qalin ka sameysan

Fasal ay ku jiran ardey oo wilal ah wilashaso misas aktoda yaalo xaanshi ay haystan qalina kor u haystaan labada geska fadhiso ay watan dhar jaalo eh midka dhexduna u wato cades kuwa kale ay sas yihin

Fasal Araday gabdho unifoon wataan kuwo jaalo miis Aya agyaalo waraaqo ayey oga shaqaynayaa

Dahab kaa Soo ka kooban dhago katiinad dhago

Sadex caagoo fasaliin ah kaas oo noociisuyahay Haansho buluug iyo furbuluug ah iyo caag cadaanne

Barxad oo roog cagaaran fidsan yahay kursi cagaaran yaalo meel lagu nasto oo kor ah

Labiska dumarka sida saako basali saako madow saako qaxwi saako jaalo

Masjid dad faro badan kuwo qamiis wataan jameecada wataa qamiis

Miis miiskaa soo saaran geed fidsan cadaan ah geedka cadaanka oo sii dul saaran caag, caag iyo furkiisa caagaasoo madow ah ku dhagan xaasho cadaan ah.

Jikin ama jiko oo leh armaajada iyo fidsan armaajoonin kale

Waa miis uu saaran yahay fiyoore mid waa cagaar midna waa cadaan iyo mid jaale ah. Agtiisana masala ah oo leh cadaan riigmo ah.

Wiil wiilkaso wato khamiis cadaana wata

Dukaan oo dharka iibiyo eeturkina sida kabi iyo dhar dumar oo dhasrr

Waa saako oo bac weyna ah oo midabkeedu uu yahay bingi biyo biyo ah iyo bingi tiq ah oo Fiyoore cagaaran kufirarsan yahay, taraaxadeedana waa cagaar.

Darbiga biyo kasocoto jiinkad kudhqan yihiin

Darin ku fidsan oo ku fadhiyaa shaati cagaar wato surwaal cadaan wato

Saxan lagu qabayso iyo mid alabo saar aha